Man eni co ariyo ma tye mucung i nyim duka man kono ki wero awera ma tye iye laco acel obedo abedo ki bene tye ka neno alama mo acel me cak ki bene tye ka neno cak ma tye i koc ki bene tye ka neno cukari ki bene tye ka neno karatac ki bene atye ka neno koc pii ma tye mucung gin ariyo

Man eni odi ma tye i dog pii nam ma tenge tye ki yadi mulot mapol madwong ma orumo tenge yadi man kono tye ma potte tye alum alum ki bene lum mukene tye ma otwi atwiya ki odi mukene ki bene kabedone tye ma orume ki cere ki lung cere

Man eni peta kic matye ma obedo ma obok obok ma obedo mukene matartar ma tye ikin tol ma iye opoke adek mukene tye ma omake ikome mukene tye ma opoto piny mukene tye ma dyere otuc otuc bedo macol col mukene matarar

Man eni laco adel ma ocung acunga i wi yeya ma tye ka ngwec i wi pii nam madwong ma omako gin lace yeya i cinge en kono oruko bongo macol pii nam man matye madit ma obedo matar ki lum mukene tye ma olot acel acel matye idoge ki bene yeya aryo mukene tye ma ibo piny ma pe ginen maber ki bene yugi muken ma tye idog pii

Man gudi acel ma mutoka madwong tye ka ngwec iye, mutoka matar, pikipiki ma ngat acel oruko bongo macol mutingo dano iye, ki jo mukene ma gucung gitye ka cat ma mukene tye ka wot ki tyene ki yat acel ma oc, ung iteng yo, ki odi maboco ma mac tye ka lye iye weng gudi man obedo gologolo.

Man eni dyegi gin adek ma gucung acunga acel tye macol acel tye matar aryo oloko nyimgi tung kany acel okoko wiye odugu tung kany ento oloko tere gin kono gucung idog pii ka ma obedo godi godi gin kono gucung I kin pot yadi mukene ma olot ma obedo alumalum ki dong yadi mukene ma obedo bunga bunga ma orumo kabedo me dog pii ki bene yat acel tye ma kitongo wiye ma dong otwo ki bene yen mukene tye piny ma kiguro ma